konne gobayidi daddalo daddalanno manni lowo wolqanna lowo woxe fushshatenni addi addi hasiisannosi looso loosatenninna loosunni afi'ranno irko garinni daddalanno

konni garinni ayee manchino tenne daddalo dadda'lara hasirannoha ikkiro lowo geeshsha yannillite tekinoloje seekke rosa hasiissanno.

Minni giddo afamano udduneti yinnemohu lawishshaho aliggu mini giddo afamano udduneti isino goxxate kaalanokeho

kunni daafira mootumma dubbu gawajjammannota agara lowo geeshsha hasiisannota ikkitino daafira seerunna budu dubboho hasiisanno yaate

Kuni biirote uduunnichooti yineemmohu addi addi looso loonseemmo woyite injaanno gede asse kaa'lanonke loosoti yaate.

kuni amma'notenni mannu base basesinni gamba yee kae mitto darga maganoho kakkalo shiqishanno bayiichooti yaate.

Kuni dubbo lowo geeshsha agarana amada hasiissanota ikkitu geesha amada hasiissanonke yaatenna Darga uyiine ka'neentini amada hasiissanonke yaate.

kiristaanu rooru uyiine adhinanni gara egenninoha ikkino daafira uyiiniha ikkiro shiima uyiine lowoha maganu wiinni adhinanni yaate

konni garinni dubbu dolama agaranna dubbu addi addi garinni dubbo hunanno coye qorophisiisa gobbata deerrinni lowo horo uyiitannota ikkitino daafira agara hasiissanno.

ikkirono tenne hayyo gobvaadinni la'nummoha ikkiro la'nummoha ikkiro tini ninke gobba tenne hayyo horonsiratetenne faro harunssitanni daggino

Biirote uduunnichoti yineemmohu lawishu gedera biiro umise mitte biirote uduunichooti yaate biirote hassisano uduunichose biiro hooguro biirote uduunni no diyinani.

ado afi'neemmo saada woy lekka kotte dadhantino saada ineemmo woyite lawishshaho lalu ado afi'neemmo saadaati lowohunninna lowohunni afi'neemmo laluuwiinni

Guttu soorro yinnemo woyite Mitte gobba woxe woyi mitte gobbara womashsha woyi mitte gobbara womashsha hidhitano hirra wole gobba womashshi ledo hiratte

daddalu hasiisanno doogo horonsi'ne ka'neentinni mitte gobba wole gobba ledo noose jiro daddallanna afidhinoricho wole afidhinokki gobbara hiranna hidhate doogooti

tenne horo afi'ratenne aye manchino tenne saadate afi'ranno ado horonsi'ratenni lowo geeshsha horaameessa ikkenna lowo geeshsha horo afi're hee'ranno

Ayiino konne daddalo daddalanni heeranoha ikkiro dagate lowo geeshsha yannilitte ikkito ikkitanno daafira kuni daddali hasiissano.

Amane heereninni maganu mine e'ani afirinohuni maganoho kayiise aanokiha heeriha ikkiha ikkir mooraancho yinani

kuni daddali lowo geeshsha harancho yanna giddo lowo daddalo daddalle gamba assi'nanni daddalu danaati yaate.

Kunni oniliyinetenni Hidhinanninna hiramannihu lowontanni albi yannara gobayidi gobuwara batiriha nafa ikiro xa kayinni gobate gidoono hanafino.

Kone dubbo ayee jironi aleenni qolle la'ne qorowo assanna baalunku qeechanke fulla lowo geeshsha hasiisano gede yaate.

inshuuraansete e'oommeha ikkoommero aye manchino mitturichi xaadeennasi woy daddaluu itame kaeentinni minira higannokkinka kaenni inshuuraanse hogee dhaafira minira higanni

Kuni woxi lowo geeshsha amma'note mine addi addi looso loosatenna lowo amma'note mini mannira lowo geesha hasiissanno woxeeti.

inshuraanse mulla gede assine la'nanniha ikkikkinni hakkunni manchoho iillannosi qarra iillitannosi yetto mannu bebbeehe kae ajishanno doogooti yaate.

Ayi manchino inshuuraanse eihu gedensoonni iillitinosi danora baummo yee kae"entinni qarrame lowo geesha didadillanno.

tenne mitte gobba geddo noo manni mootumma calla konne dubbo agartanno yaa ikkikkinni baaluniku qansichi konne dubbo agara hasiissano

konne dubbo shota gede assi ne la'neemmoha ikkikinni dubboho darga uyiine mitte jiro gede assine adha hasiissannonke yaate.

Maganu mine buurre worronni qeessenna albaani higge marra'anni noo geerri konne maasso maasidhano woyte Maganu uyinonsa afiinni manna maassirano.

kunni daafira ayee garinnino konni onlinete loonsanni looso ayee gobbano loosa gobbate lopho leddanno.

mini uduunnichooti yineemmohu mini giddo horonsi'neemmo uduunnicho callaho kuri mini uduunnichi kaa'lannonkehu mini hajara callaati

addi addi mau yannara konne albaanni sa'u yannara bashsho waro lawishshaho la'nummaha ikkiro minu giiramiya ikkiro roorenkanni baadiyyete qooxeessira mannu kaa'le kaeentinni minanno.

lawishshaho ado qadiindeemmuricho yineemmo weete ejersunni ejersa ejerissunni maaqe qadiidummuro ado dambete coommitanyonna nyammu afidhanno

Biirote uduunichooti yineemo woyete woraqatu biirote uduunichooti addi addiricho boreesineemohu biirote hasiisano uduunicho amadateeti.

Konne ama'note mine faayinanse afi'nannihu hakkone ama'note mine eano manni aano woxeti yaate.

Kuni garinni daga baalla kone daddallo daddaltanoha ikkiha ikkiro daga lophotenni albaahige harancho doogo affidhino.

dubbu latishsha yineemmo wote dubbu kalaqamunni afame kaeentinni mannu kaasikkinni umisinni afame heeranno haqqaati yaate.

hattonni lawishshaho quchummate mereero lowe lowo mine lowo birrinni minoonni mine afirino manchi inshuuraanse eiha ikkiro hakkuu mine miteekke giirameha ikkiro haku inshuuraanse ka'litanno

kunni daafira aye manchino addi addi looso loosa tenna atti addire assatenni hasiissannosi hasatto baala daddalunni fulanno

tini ollaanetenni hidhinanna hirammaa inanni doogo lowo geeshsha yannallitte hayyu woroonsi'ne hirammanninna hidhinanni abamma doogo ikkitinuhura lowo geeshsha danchan

kunni daafira inshuuraanse lowo geeshsha dagate woy dagate ikko daddalaanote kaa'lo uyitanno gaamote uurrinshaati yaate

koleno qullawu qaali giddo umiha maganu minira shiqishshe yinoonni daafira ammanaano baalaanti umo afidhuha maganoho uyittanno

Tini babbaxxitino haqqe mitto darga duunamatenni woyi tulisate fulatenni lowo geeshsha gobbate ikko baattote lowo kaa'lo uyittano.

roore anga tennenninni roore woy tenne ninke gobbanni roore gobbaati gobbuwa tenne hayyo lowo yannara albaanni horonsidhanni dhagginno

Tini onilinete hidhinannina hiramanni doogo lowo geesha lowo manni gobaadi gobbuwara noo manni lowo yannara alibaaa horonisiranni dayinoha nafa ikkiro tini yanna xaala hanafinnote.

konne woxe aanno mannira maganu mine albaanni uurre worroonni mannooti woy qeesenna wongeellaawuyyaane konne manna maassidhanno

kotte dadhantinokki saadawiinni ado mittorino dihasi'neemmo korkaatuno maala inteemmokki saadaatinna adose qaameemmokki saadaati yaate

inshuuraansete yineemmo wote dagganno dano gatissanno yaa ikkikkinni dano daggeenna daggino dano mannu baalunku kaa'lame mancho gatisanno yaate.

mannu lamalate woy lamalu barri giddo addi addiwa hose lamalki barra maganu albaanni shiqe gamba yee magansi'ranno dargaati

Konne daata ayi gobbano tenne hayyo horoonsiratenni addi addi dadallo dadalano manni tenne hayyonni horoonsira lowo geesha danchate.

konne woxe amadanno manni garunninna danunni saraaqamikkinni garesi agarre ka'neentinni amada lowo geeshsha hasiissanno

qoleno hidhinoonni uduunnicho hiitttoonni qolle ka'neentinni adhinanniyya yiniha ikkiro hiranno manchi tekinolooje horonsiratenni hidhanno manchira sowaanno.

Konne woxe amanaano ganibba assitannohu konne gideenisine yekkinse mannaho manna gadachine haa'nanniha di'ikkino woxeeti.

Konni dubbi giddo galtannori dubbu saada gobbate eo uyiitanno hatto yineemmo woyiiteno daa"atara daanno manni gobbate eo eessanno.

Inshuuraanse yineemmo woyte lowo lowo geeshsha hasiisannorichooti lowo geeshsha mannu mitturici jaddo iillitusiro jaddotenni edderamannokki gede kaa'litannote

kuni addi addi dani haqqe mitto darga gamba yite tuudde heedhanno darga mannu dubboho yee kaeentinni dubbimmatenni su'ma fushshanno.

shiima uyine lowoha adhate qixxaambeemoha ikkiro aye manchino shiimaricho woy tonunni mitto xibbuni tonne magano ee lowore adha hasiissanno

Menne horonisinemmo uduune addi addi udune Minne horonisinemmo kunnino mini giddo lowo horo aanonikke udunenne ikkino daafira mine horonisinemmo yaatte

Konne dubbo garunninna danunni agarana danunnina garunni amada lowo geesha baalunikku qeecha ikkitino daafira baalunikku qeechanikke fula hasiissano

wolqa hasiissu geeshsha ayee mannino tenne tenne hayyo horonsiratenni addi addi loossa loosira lowo geeshsha hasiissanno.

Konne maganoho umo iilliha woyi umo mininni mine afamiha baala maganoho uyiinanita baalunku afe ammanino mannaati.

mini giddo udu horonsi'neemmo uduunnichooti gineemmo weere mino mine fii'nanni fayinchooti kuni mine fii'naemmo fayinchi mininke ishinannota hoolate kaa'llano

Tini ikkito lowo geeshsha xaggeeffachishanotenna yanna lede ayi manna ikko gobba lede gotti assite leeltanno lophooti yaate.

Konni daafira ayee gobbarano dubbu heera lowo geeshsha horo uyittano daafira dubbo mura dihasiisano yaate.

tini saada beenke la'neemmo kotte dadhantino saadanna kotte dadhantinokki saada yine lamewa saada gaamme la'neemmo

konne uduunne hasiisanno garinni horoonsirana hasiisanno darga wora lowo geeshsha hasiissannota ikkitinohura uduunne garunni horonsi'ra hasiissanno

Dubbu mitte gobbara dancha ayyare woyi dancha diilallo heedhano gede asse kaeentini gobate dancha diilalo aanoho yaate

lawishshaho inshuuraansete yineemmo wote makeena hidhanno manchi hidhihu gedensoonni inshuraanse eanno tini lowo geeshsha hasiissannosi.

hattono dubbo giira dubboho giira qasa lowontanni mootummatenni togooricho assannohu heeriha ikkiro qorichishama hasiissannosi yaate.

konni garinni maganu mine eanno manni hasiisannosi fushshaate maganu minira fushsha woyi aa lowo geeshsha elto uyiitannosi.

Konne dubbo mootimmate calla agartano yine mootimmate tunge la'neemoha ikikinni hasiisano garinni konni dubira qorowo assa hasiisano.

kuyi daafira ayino konne daddalo dadda'lanni gobbasi albira qole qafisanna wole gobbanni taashsha hasiissanno

hi lowo horo aatenni dagaloosoho jabaachishatenni dagate giddo hadde addiddano iilliteenna loosunni fule ba annoha gargare garesate lowokkauyitanno gaamooti

inshuraansete yineemmohu dano daggeenna daggino dano mittu manchi aani calla hosse manchoho aana hikkukkinni mannu ka'lame tenne dano aaninni hoolanno doogooti

Mannu tenne addi addi richo ado amada hunanittenni roore kuri uduunne woy kuri qadiidete gara horonisiratenni adote coomille garunni amada hasiisanno

inshuraanse lowo geeshsha darga uyinenna addi addi looso loosa tenne gamba yeene ka'neentinni loonsanni loosootina daga baala hhoroonsira lowo geeshsha hasiissanno

Konne iillanosi dadille gatisate yannasi agadhe yannanni inshuraanse e"annoha ikkiro lowo geeshsha kaa'litanosinna daggano danoni gargartannosi.

Koni daafira ayee gobbano tene online loossonna tene online hiranna hidha hasiisanotta ikkitino daafira hasiisano yaate.

ikkolla ikkinina ayee saadannino roore ado afi'neemmohu laluwiinniiti, lalu lowo ado aatenni lowo geeshsha horo aannonke saadaati.

dubbu wole addi addi horo afiratenni gobba biifise danchu garinni addi addi richo iqqe kaeentinni kaa'lanno haqqaati yaate

mini giddo horonsi'neemmo uduunneeti yineemmo woyiite addi addi uduunne mineho mini horora kaalate horonsi'neemmo uduunnicho mini uduunnichooti yineemmo yaate

Mitte dano iilitara alibbani qixxesine wodhinoniha woyi mittu mannu ledo mitte gaamo ikkine wodhinanni woxe inshurannisete yinanni

Konni daafira ayee doogonino hee'ne ayee qarri giddo nafa hee'ne afi'noommoha maganu minira uyiinumoro konni ka'inke heeshsho woyyitanno.

tenne lamunna sasu barra correenna geino ado shanfeemmo woyte woy adote maaqete afoo hoofeetenni usurre shanfeemmo woyte giddosenni lowori fulawo

xeenu nookki gobbara loosi'ne dancha laalcho kaasi'ne adha didandiinanni konni daafira xeenu lowo geeshsha kaa'lannohonna lowo horo aanno.

Maganu minirra Yana yanatteni afi'noha abanokkiha woyi aanokiha maganu qaali giddo magano moorinoho yine borresinonni

Konne inshuransetenni dagga inshuraansete giddo no manchira iillitannosi dano baaru manni kaa'le kaeentinni danote fushshannosiha ikki geeshsha daga inshuraanse addi addi ga'rinni horonsira hasio

konne gamba yiino woxinnii maganu minira hasiisanno mine woy maganu minira injiinoricho assatenni looso loonsanni

tini onlinete hiranna hidhaati yineemmo wote yannallitte daggino hidhanna hira ikkite hidhanno manchinna hiranno manchi xaadikki hira hirantanno doogooti.

ayi manchino looso loosi'rannohunna addi addi looso assi'rannohu iiminni daannoha xeenaa ammaneeti xeenu kayeenni tini haqqe murante goofuha ikkiro ba"anno

tini infuuraanse shotu gariinni la'neemmoha ikkikkinni lowo darga uyine ka'neentinni dargise gariinni dargisira qolle ka'neentinni biddi assine la"a hasiissanno

Mannu maganu minira aanno liqiire wole wiichinni mannuyiwi arigire ikkikinni umisira maganu uuyinosihunni kayise aanno

adoo lowo mannira kaa'litanni roorenkanni qaaquullu shiimmaaddu la''ato amadinokkiri ado nookkia sagale afooho wodhite diaffanno kunni daafira ado kaa'litanno.

tini onilinetenna hidhinanninna hirammanni gari lowo geeshsha yannillitte tekinoloe horonsi'ne xa daggino hayyo garinni hirammanninna hidhinanni doogooti.

Mini giddo horonsi'neemno uduunnicho yineemmo woyiite addi addi uduunnichi mini gido horote kaa'lanonke uduunnicho mini uduunnicho yineemmo.

kuri borreessineemmo mokkollechi addi addi borro borreessatenna addi addire mannaho borreessine soota lowo geeshsha kaalanoonkeho yaate

Mannu yannate garinni baatto loosirate fa'nara yee kaeetinni dubbo dole baatto fushiranno. Tinne mootumma la'e kae ajisha hasiissanno.

kunni garinni aye manchino dubbo garunni amadanna garunni horonsira lowo geeshsha hasiissannote ikkitino daafira baalonku garunni amada hasiissannonke yaate

qullaawu qaalira borreessinoonni garinni uune adhinannita rosino manni maganu minira woxe aatenni lede afi'ra dandaanno

hattonni maaqe qadiindeemmokkiha ikkeha ikkiro adote yine horonse woy adote wayichinni horonsi'neemmo buuri nyammo afirinookkiha ikkanno daafira qadiida hasiissannonke yanna yannate

tini ado adhineemmo woy ado qaammeemmo saada lekka dadhantino woy kotte dadhantino saadaati yineemmowiinni afi'neemmo adooti qaammeemmo woy adoote yine adhineemmo

tenne ado shota gadeassine la'neemmoa ikkikkinni saadatewiinni xuurre abbinihu gendensoonni danchu uduunnira wora lowo geeshsha hasiissannote yaate

ikkirono mitu mitu manni saadate woy lalu anje noonsa manni meuwiinnino ado xuudhanno woy ado afi'ranno tini adonoo lowo geeshsha horo uyitanno

kuyi daafira aye manchino konni garinni konne looso woyi konne dubbo amadanna konne dubbo garunni amada lowo geeshsha hasiissanota ikkitanno

kunni garinni aye manchino tenne hayyo horonsi'ratenni lowo geeshsha rosamanna rosa hasiissanno daafira gobba baalanti albage qaafa hasiisao

Tenne iibbado addo lamuna sasu barri geesha mitto darga qadiindoonni maaqqera mittowa corriro ge'anno.

konni woxinni konni woxinni maganu minira hasiissanno looso addi addi garinni gamba assine loonsihu gedensoonni mittore assinanni.

inshuuraansite yaa dano daggara albaanni dano tennenni gatate woy dano iillitino manchi tenne danotenni fulate qixxeessine worranni woxeeti

Tenne saada woyi ado afi'neemmo saada la'ne yineemmo woyiite tini saadanke giddo lamu garinni saada beenke la'neemmo.

Ado lowo kaa'lo aateni lowo geeshsha addi addi kaa'lo uyiitanni mannaho lowidaannaho ikko qaaqquleho addi addiricho kaa'litanni afantannote yaate.

mittu looso loosanni noo manchi woy addi addi daddalo daddalanni noo manchi mitturichi woy daddalisinni itame loosisiwiinni ba'annokki gede kaa'lanno.

Konne dubbo sammi yine dolle hunneemoha ikkikkini mitto dollumoro wole sase riqiwa hasiissanonketa baalunku gobbate giddo qansichi afa hasiissano.

Konni garinni ayi manichino addi addi looso loosara fulanoha ikkiro tenne inshurannisete gaamonni karisiisama lowo geesha hasisanositte

dubbu lowo horo aatenni mannaho lowo kaa'lo aannonna gobbate yannatenni xeena afidhanno gede kaa'lannoho yaate kuni lowo geeshsha danchaho

Dubbo mannu sammi yee agurannoha ikkiro mannu dubboho lowo qarra iillishanno daafira mootumma addi addi seera horoonsira hasiissano.

Isino adote giddoni fulanoho buuru adote giddonni fullano kunino ado shanfe, shanfanni boode yanna shafihu gedensanni buuro fultano.

adote yineemmo wote ado danase waajjote waajjo ayeerichinnino roorte waajjo ikkitinoti tini danise woluwiichinni baxxanno.

mannu konnne woxe gamba assannohu manna gadachine abbi yineenna ikkikkinni umisi fajjonni callaati.

Kuni onlinete loosi lowo geeshsha hiitto assine loosi'nannironna hiittonni daddallaniro afa lowo geeshsha kaa'littano.

Konne afi'neemmohu gatannore agurate ayee manichino maganu qaalira borreessinoyi garinni maganoho aa hasiissanonke yaate.

konni garinni ayee manchino konne woxe gamba assannoha ikkiro, umisi woxi lede karsiisamanna sarraaqama dihasiissanno yaate.

Kuni onlinete hiranna hidhaati yineemo woyte manichu hidhannohunna hirannohu xaadikkini miteenni ganibba yitukkini hidhitanna hirittanno hayyooti.

Hattono dubbu gobba saadara mine ikkino daafira gobba saada koni dubbi giddo heedhanotta ikkitino daafira dubbo kisa dihasiisano.

tenne adote nyammora sammi yinanniha ikkikkinni maaqe garunni yanna yanna agarre addi addi coyini fiya hasiissanno maaqe garunni amada

konne mini uduunne horonsiratenni, addi addi kaa'lo kaa'lanninke hasiisanno garinni konne uduunne horonsira lowo geeshsha hasiissannonkete

Addi addi uduunnicho horonsi'neemmoha ikkiro maaqqe bobbanokkina ba"anokki gede assine ka'neentinni woyyeesanna injiitanno gede assine loosa dandiinemmo yaate.

biirote horonsi'neemmo uduunnichooti yineemmo woyite kompiyutere biirote horonsi'neemmote tini xa yannara tekinoloojete garinni addi addi looso loosate horonsi'neemo

Mite yannara ayee loosono loonse gamba assineemmoha ikkiro konne gamba assinoommoha ikkiro mitu Maganu miniho yaate.

Kuni ama'note mini woxeeti woyi fayiinanseti yineemmo woyiite manna gadachine haa'nanniha dikkinoho yaate.

mafanoho uyiniha ikkiro lowo eo lende afi'nanni daafira mannu tenne, afino daafira maganoho afirinoha aanno

Kuni daddali lowo geeshsha hasiisanno daddalo ikkino daafira mitte gobba garunninna danunni daddala hasiisanno.

hattono adote fayyimmara hasiissanno qadiidenni qadiidatenni lawishsha qadiide addi adii gari qadiide horonsi'ne ado woy maaqqe qadiidatenni adote coommille afisiinsanni.

Kuni uduunni lowo kaa'lo aatenni biirote loosanno manni qarriweelo loososi loosate lowo kaa'lo aanno uduunichooti yaate yine heniddanni

lawishshu gedera mittu kaameela hidhanno manchi kaameelu gaacca'ame hidhinkunni bood barruwa gedensoonni gaacca'ame hiiqqaqama bairo isi qarramikkinni tini insuraance hirte uyiitanno.

konne gamba yiino wote mittu manchi anga heereenna manchu hakku daddalo dadda'lanni aaddi addi looso loosi'ranno yaa ikkikkinni maganu miira ikkannore calla loonsanniho

biirote uduunnichooti yineemmo woyte biirote ofolinanni barcimi biirote uduunnichooti isino biirote loosanno manni ofollate horonsiranno

kuni inshuuraansete yineemmohu mannu mitteenni gamba yee woy daddalo dadda'lanno manch mittu dadda'anno manchira kaa'lanno kaa'looti yaate

addi addi manni baatto dubbu amadeenna loosi'neemmowa hoongoommo yee kaeentinni loosi'rara yee dubbo dolanno tenne mootummatenni xa'mama hasiissanno

Dubboho noo seera yinnemo woyite dubbo mannu Dola dihasisanno ayii manichino dubbo Dola lowo geeshsha mootumatteni xa'mama hasisanno

qunni garinni dubbu hasiisannoha ikki geeshsha hasiisanno garinni lowo hasiisanno garinni amada lowo geeshsha dubboho hasiissannote yaati

Hattono hoonichunni qadinidemo woyite ado nyamo afhidhanona coomilese ledanno ikinina doofarre dihedhanose

Kuni uduuni lowo horo aanoha ikkikkinni ayee manchino kone dubbu horonsira lowo geeshsha hasiisano garinni amada hasiisano.

mini giddo horonsi'neemmo uduunnichooti yineemmo woyite biffe minni giddo horonsi'nanni uduunnichooti isino addi addi uduunne giddo wodhate.

Dubboho yineemmo woyiite yannilitte haqqe ikkitukkini kalaqamunni afantanno haqqe mittowa ganba yite tuudante heedhano dargaati.

Ama'note minetti yinnemo woyite manichu mitte amano ama'ne kae hakko marre maganosi magananno dariggatti yaate

Konni daafira togoore maganoho uyiine adha lowo geeshsha erote eo ikkitino daafira tini maganu minira aa hasiissanote.

ayi mannino dubbo dola lowo geeshsha mootummatenni xa'misiissannota ikkitino daafira dubbo dola horontanni dihasiissanno yaate

dubbo garunni qooxeessasi baala huxxa lowo geeshsha hasiissannotenna dubbo garunni amada dagate lowo irko ikkitino daafira amada hasiissanno

konne mitto dolatenni sase riqiwa hasiissannota anfoommo daafira mitto dollummuro sasenna hakkuu hale mittu darga riqiba hasiissanno

konne amma'note mini woxe gamba assinannihu manna gadachine woy ganne ikkikkinni.

qoleno tini fooliineemmooti diilallo diilallo tenne gobbaayidini giddora giddoodinni gobbara qolleemmoti konne murotewiinni afi'neemmote

kuni umisi fajjonni shiqqi yiino woxi lowo geeshsha maganu minira addi addi looso loosate kaa'lanno woxeeti.

tini giiramino mine kaa'line minnanniti su'mano inshuraansete yaa hoonggiha ikkiro mannu seeraho yee kaentinni qoxessisira addi addi garinni wodhino wodhooti

Tini inshuraanise lowo kaa'lo aatenni addi addi looso loosanno manni qari weelo konni loosira itameemo hatto ikeemo yee dadillikkini loosiranno garaati

ayee ammanaanchino ammane kae maganu minira eannoha ikkiro, konne kayiise aannokkiha ikkiro lowo geeshsha didanchaho.

Konne mini giddo duunne horonisiratenni addi addi looso loomisanji afameemmo kunino mini uduunnira lowo kaa'lo aanonike loosooti

dubbu bayya ikkiro loworichi ajanni dhaannonketa afanna tenne ajjanno ikkito baala qaaga lowo geeshsha hasiissannonketa ikkitino daafira koroho hasiissanni

Qaaqulu shiimadu amatte ununni aana ado tenne worana woyi ado tene haqaniqanna sagale itta geesha hate ado aganni heedhano sagale ita hanafa geesha tini lowo geha hasisanno

Manchu umisinni Magano ani konne woxe eemmo yee umosi amansiise aano woxeti yaate.

kuni onlinete daddalooti yineemmo daddali mannu hidhannohunna hirannohu xaadikkinni tekinoloje horonsidhe hirantanno dooogooti.

tini tekinolojete hidhinanninna hirammanni yineemmo doogo lowo geeshsha yannilitte ikkito ikkite hidhanno manchinna hirannohu xaadikki hayyo woyi sisteme horonsidhe hirantanno doogooti.

konni daafira tini inshuuraanse lowo geesha hasiissanotenna loosoho lowo kaa'lo uuyitannotenna dagate lophorano hattono jawachishannote.

konne woxe mannu aannohu afirinohu giddonni tonunni mitto maganu minira maganoho yee aatenni anno birrati

Konni woxxinni ma assinanniya yiniha ikkiro gobbate mannu woyi kaphu manni mare iillanokiwa wongeellaho hasiisanno garinni sonkanni.

hattono konni woxinni amma'note mini giddo huuro aanno uduunni looso baiha ikkiro wirro loosate horonsi'nanniho.

Insurance hasiisano garinni mannu eanna hasiisano doogonni horonsira lowo geeshsha hasiisanotenna insurance ea hasiisano yaate.

kunni daddalo hidhanno manchinna hiranno manchi xaaddukkinni sisteemete tekinolooje horonsidhee hidhitanno garaati.

Inshurannise lowo geeshsha addi addi kaa'lo aatenni dagga loosano loosi raggira qolitte reekitanina loosano looso amadisisanni afannittano gaamotti

Insurance lowo kaa'lo uyittanoha ikkiha ikkiro mannu looso loossano baalu insurance eanna insurance ledo karisama lowo geeshsha hasiisanote .

konne woxe gamba assiniya ikkiro hiisinanniyya yiniya ikkiro maganu mine hasiisanno garinne addi addi looso lowonsanni yaate.

Insurancete yineemmo woyte mannu uurrinsha insa insawa kalaqire tene kalaqinotta wodho wodhe woxe iqinoha fushe gamba asse dano iillittano barrira wodhano garati.

saadate wayinni fultanno ado lowo geeshsha waajjotenna mittu ushinchi nafa aanaho nookkiti fultanno tini fultanno woyite co'ichote

kuni dubbi hasiiannoha ikki geeshsha ayii manchino addi addi looso loosate konne dubbo garunni amada hasissannosi yaate hasissannosi garaati

tenne wodho harunse kaeentinni mannu addi addi looso loosatenna addi addi'rischira assannorichira filliiffate fula naa wodhosi garinni uurra hasiissannosi

kunni daafira tini daddalu dani gobba lossa kenna addi addi egenno horonisidhe daga gotti yitanno gede assateeti

Mite mite gibbara la'numoha ikkiro mannu daddalanok wiinni mittu coy xaadisiha ikkiro hakuy coy waanni fule wirro agure ka"eenitinni minira hige daano tini daa hasiisanno garaati

dubbo shotu garinni dila'neemmo kuni dubbu aannonke horo lowo geeshsha kaa'litannota ikkitino daafira gobbankera dancha xeena afirate jaa'"lanonkeho yaate

Koni garinni Maganoho aa lowo geeshsha hunate yaa ikkikkinni ba'anoha baalla gamba assine wodhate woyi mittowa woyi atachirate.

kunni garinni aye manchino konne dubbu agaratenna dubbu daafira noosi qeeca fulanna umisi konne dubbo agara lowo geeshsha hasiissannote

dubbu mitte gobbara moolle ubbannokki gede hatti gobba yanna yannatenni xeena afidhanno gede kaa'lanno haqqaati yaate.

mini giddo holonsi'neemmo uduunnichooti yineemmo uduunnichi waa angeemmo waancaati kunino waa agate ka'lannoonkeho yaate

kuni amma'note mineeti yineemmo wote babbaxitino amma'no gobbate deerrinni woyi kalqete deerrinni heedhanno ikkituro nafa maganonsa magannitanno baseeti.

ayee ammanaanchino amma'note mini giddo hasiisannoha woy afirinoha maganu minira aannoha ikkiro gatinosiha maganu maassireenna lowo geeshsha atootanno.

ikkolla ikkinnina manno addi addi uduunnira woratenninna addi addi badooshshe hunatenni ado foolese ba'e leeltanno uduunnichu bairo kunni gara kuri dasiisanno

konne amma'note mini fayinaanse mannu fushshanno woye koronsi'rannohu mittichu manchi hasattora ikkikkinni hattee amma'note minira hasiisanno hasattoraati

ayee manchino daddalo daddalannoha ikkiha ikkiro, tenne hayyo horonsire hiratenni addi addi looso loosanni lowo geeshsha addiaddiricho loosa rosanno.

Loosi'noomorichinni kume gamubba assineemmowa ikkiro ninke loonse afi'noommohunni xibbe anga maganu minita ikkitinota afa hasiissanno

onilayinete hidhanna hirate hayyo yineemmo wote hidhanno manchinna hiranno manchi xaaddukkinni hayyo horonsi'ne hidhinanni hirranni doogooti.

dubbo dolanno manchi heeriha ikkiro mootumma hasiisanno garinni xa'manna qorichisha hasiissanno ikkinnijna sammi yite agura dihasiissanno.

tenne onilinete dikkora woxe mamaanni baantanniya yiniha ikkiro onlinete systeme horonsi'ne baankete ragaanni qolle ku''ii uduunnu annira woxe sonkanni.

Koni garinni kone woxe gamba assinonniha addi addi Maganu minira hasiisano garinni qixxeesine worranni yaate.

kunni garinni aye e manchinna aye garinni mootumma calla agarranniha ikkikkinni dubbu daaira baalunku keechasi fulanna dubboho hasiisanno qoropho assa assa hasiissa

Tenne uyiine adhate daafira ayi manchino badhe hige gatannoha ikkikkinni maganu minira hasiisanno garinni a"a hasiissanno.

kunni garinni kaa'litannonke doogo horonsi'ne ka'neentinni tenne dano amadisiisatenna tenne danonni dano iillitino mancho fushshate horonisi'neemo

dubbo dolleemmoha ikkiro lowo geeshsha edderannonke coyi mulinkera gamba yaannota afa hasiissanno yaate, isino baattote aaninni xeenu ba'annota qaaga hasiissanno.

konne maganoho uyine badhenge ba'nanniha ikkikkinni lende alba hinge qaanfe dagate woy mannahoalbaanni fulate sa"ate dogooti yaate

ayee ammanaanchino ee adhate wolqa afira hasiissanota ikkitino daafira konne uyiine ka'neentinni adhate jawaanto.

konni daafira ayee manchino afiranno eonni tonnunni mitte anga maganu minira aa lowo geeshsha hasiissanno.

konni garinni mannu shiimaree ee kaeentinni lowo eltonna lowo atoote minisira adhe maganu wayiichinni minisira adhe haranno.

Hattono mite mite gobbara mannu gereewu ado xuudhanno kunnino adote sircho ikkino daafira lowo geesha sagalimmate kaa'lanno.

kuni amma'note mini fayiinaansete owaanteeti yineemmo wote amma'note mini giddo gamba yaanno woxeeti yaate.

Ayee richirano loosi'nooni richira xeenu hasiisannota qaanigannita ikkitanna kuni xeenino daanohu konni dubbini ikkino daafira dubbo kisa dihasiisassanno

tini inshuuraansete loosoti yineemmohu mannu inshuraanse eannohu dano iillitu iillitasira albaaanni fayyu herre jaeentinni wodhanno woxeeti

tini inshuuraansete yineemmohu roorenkanni daddalaanotenna luwiddaanna uduunne hidhite luwiddaanna loosu uduunne hidhanno mmannira lubo geeshsha kaa'litanno

kuni biirote horoonsi'neemmo uduunni addi addi horora koronsi'nanni biirote addi addi looso loosatenna biirote hasiisannonke loozira lowo kaa'lo aannonke loosooti

dubboho yineemmo wote addi addi dani haqqe giddo mittowa tuudde mimmitu ledo amadisiisante mitteenni heedhanno dargaati yaate.

Konne dubbu noo qooxesa hawado ikko arro danicha xeena afirate dagate lowo kaa'lo aannoho yaatena daga konni garinni xeena

kunni garinni tamaarre roso gunde looso amandiro umihu adhinanni damoozi maganunniho yaate yinanini kunni garinni hasiissano

tenne inshuuraanse einokki manni baalu eoommeha ikkoommero lowo geeshsha dagate woyi loosiranno loosira mannaho kaa'lanno loosootinna rosooti yaate.

Onlinete daddalo yineemmo woyiite mannu umisinni xaadikkini woyi gamba yiikkinni hidhannona hiramanno doogoti.

tnene danotenni gargaramate addi adfi looso loosanna addi addire assa lowo geeshsha hasiissannonna lowo geeshsha kaa'litanno ikkittooti yine hendanni

dubbu mitte gobbara jironna, mitte gobbara rooriidi jiroi kkiino, daafira garunni amada hasiissanno

kunni garinni dubbu agaranna dubbu daafira baalunku qeechasi fulate uurra hasiissanno ikkinnina mootummate dohano ikka diasiissanno

Dubbu noo gobbara arro ikko hawado dancha ayyire heehdena mannu dancha ayirre afire heeranno dargaati yaate

wole gobba noohahidhineemmo wote mitte gobbara hiramannokki hiramannokki wole gobba ledo mageeshsha soorrannoro la'nanni doogo tenne woxu soorrooti yinanni.

Gobba tenne hayyonni hidhana hirama rosa lowo geeshsha gobbate lopho ikkitanno daafira konni garinni rosa hasiissano.

Hattono biirote uduunchoti yineemmo woyte kuni biirote horonsi'neemmo uduuncho callaho biirote hasiisanonke uduuneti yaate.

Biirote uduuneti yineemmohu biirote addi addi looso horo aanonke uduune ikke kae lowontanni horote horonsi'neemmoho koneti.

konni garinni ayi manchino inshuraanse, horonsiratenni iillannosi qarranna iilitannosi danonni gargaramara danddaanno daafira inshuraanse manna baalaho hasiissanno

Magga'note mini faayinanise woxe gamibba asinanihu mannu amano woyi magano magan'nara daayino manni aanoho yaate

Biirote uduunchoti yineemmo woyte albaanni worre ka'nenitinni addi addi looso loonseemmohu hala'ladu barcimi biirote ofolinannirichoti yaate.

kunni garinni aye dubbono garunninna danunni amadanna hasiissannosi garinni addi addi'richo huxa hutine ka'neentinni amada hasiissannonke yaate

kuyi daafira konni dubbo shota gade assine la'neemmowa ikkikkinni darga uyiine ka'no asiisa garinni la'anna koropho assa hasiissannonke

konne dubbo hasiisanno garinni amadanna hasiisanno garinni qoroppo assa lowo geeshsha gobbate kaa'lo aannoha yaate yaate

kuri mitte gobbara noore wole gobbara qolle soorranna nookki gobba hakkonne soorritanno uduunnicho garunni ammante hidhana hirama hirammanni gara gobbayidi...

Konne womaashsha mannu aanohu ewelo ati kone abbi yine gadachinenna ikkikkinni umisi fajjoni kae shiqqi assano woxeti.

KOnni garinn addo afineemohu kotte dadhantino saadawiiniti yaate ikinina konni garini kotte dadhantino saadawiini addo ainfeemo

dubbo dolanno manni heeriya ikkiro mootumma addi addi seerinni qorichisha hasiissanno ikkinnina sammi yaa horontanni dihasiissannote yaate

gobbaadi daddale yineemo woyiite mitte gobbara injiinokkire woy mitte gobbara fulate biifannokkire mitte gobba wole gobba ledo dadda'latenna injiinonsa garinni kawanna ka'a mimitunniwa soo'rirate

mannu umisi fajjonni konne woxe hasiisanno garinni gamba assanni amma'note minira shiqishe aanno woxeeti

Mannu kuni xa ninike gobba garinni sanibbatu barra mannu baalunikku ganibba yee mini minisinni fule magano maganisoranno darigaati

dubbu lowo geeshsha horo ikke horote hosannohu duuchu coyira horo aanni horotenni afamanni lowo kaa'lo aannoho yaate

Dubbu lowo horo aatenni lowo horo assateni gobbate addi addi horo shiqishannoho yaate yine henidanni yaate.

tenne hayyo horonsiratenni aayi mannino tenne togoo looso loosa lowo geeshsha hasiissanota ikkitanno yaate

konni dubbunni amadantino baatto lowo geeshsha shiilonna danchu bushshi amadde baatto arre sho gantukkinni caalsiisi danca gede assinoho

Koni garinni mite mite gobbara baatto loosirate fushi'neemmo yee Mannu dubboho giira qasano tini horontanni dihasiisanote yaate.

ado tini mamiinni fultannoyya yiniha ikkiro saadate waichinni afi'neemmo adooti yaate tini ado lowo geeshsha sagalimmate horora horonsi'neemmo ote

Togoo dikko horonsire mannu hira hidhanohanna hirannoha ikkanoha ikkiro lowo geeshsha lophote gobbate lophote seera leellishara dandaanno.

addi addi dubbu saada konni dubbi giodd galttanninna addi addi geeshsha heedhanni mite dagara eonsa woy mitte daggara eonsa gotti assite leelttano

Qixxesine worranni woxxi addi addi manni mittowa xaade mittu manichira dano ilituhu gedenisonni tenne danora gattisissate Yee kaeniteni aano woxetti

Biirote uduunnichoti yineemmohu borreessinanni mokkolichi woyi borrote mokkolichi biirote uduunnichoti yineemmo yaate.

Mitu mitu mannira inshuuraansete yinanni woyite dano dagannota hoolannoricho lawanonsa. Ikkollana ikkinina inshuuraansete yineemmo woyite dano dagganota hoola di'ikkino.

Dubboho yineemmo woyte manchu angasinni kayisikkinni addi addi haqqe mittowa gamba yte tuudde fultinowati.

Gobayiidi gobba giddo daddalo yinanni woyiite mitte gobba giddo kayiinsenna fulannokkire wole gobbara qolle hiratena hidhate.

dandiinoommero baalanti gobba konne onilinete hiranna hidha lowo geeshsha hasiissannota ikkitino yaate.

mininna biirote uduunni daddalaancho yineemmo woyiti mine horonsi'neemmo uduunninna biirote uduunni daddalanyo woy hiranno manchooti yaate

mootumma konne dubbo dllanna sammi yite agurtannoha ikiro, dubbu dolame ba'anno daafira ayee manchino hasiisannosi garinni konne dubbo agara hasiissanno.

Konne addi addi woxe gamba assateni mannu mittowa mitteenni gamba yee dano iillittanonke barrira yee wodhano woxeti yaate.

konne maganu uyinunsahunni mannu aanno woyite mannaho leenqisamanni aannoha ikkikkinni wodanisinna isi afilla aanno.

maaqqe qadiindummokkinni horonsi'neemmoha ikkiro ado injiitinokkita ado woyyitinokkita ado nyammo afidhinokkita ikkitanno.

Ama'note mini garrini mitte yannara mitte konnifforaanise woyi halaladdo ama'note xaadoshe gamibba asinnaniha ikkiro Koni woxxini addi adire qixxesinanni

adanna adote sircho adonna adote sirchi afamannohu saadate wiichinniti lowo geeshsha mannu horonsirannorichooti yaate.

Hattono ninke gobbara woyi ninke qooxeesira Heera hoogano ikkinina gaalu ado lowo geesha qamate woyi adote horora kaa'lanonke saadati.

Hattono mannu magganuwinni uyine adhinanni kaaya woyi uyinne adhinanni elitto afirinno daafira magganu minira hasiisano garinni atteni elito adhanno

kuni amma'note mineeti amma'naano mininsanni fulte mitteenni gamba yite magano magansidhanno bayiichooti.

Ayee gobbano tenne onlinete daddalo dadda'litannoha ikkiro hodbishaho woy uduune hogowatna birre massate qarri diheerannonisa.

konni garinni konne dubbo agaranna dubbu daafira qeechanke fula lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira umonke agadhine ka'neentinni assanna loosa hasiissannonke.

ado calla ikkikkinni garunni amandummoroadote giddonni afi'neemmohu buuru umisi coommille afirannohanna coommannoha ikkanno yaate

hattonni kuni dubbu hoogoommero yannatenni xeena afi'nammora didandiini xeena afi'neemmohu dubbu woy qiidado diilallo woluwiinni adhatenni gobbate xeena afisiisanno.

tini onilayinete hiranna hidha yineemmo wote lowo geeshsha yannalitte hiranna hidha ikkite lowo kaa'lo uyiitanni afantanno hiraatinna hidhaati yaate.

aye manchino maganu miida uyine kanne adhate daabira yannanki garunni huroonsi'ne anfe adhineemmota hafa hasiissannonke yaate

Tene fiine adhate elto baalunku manni uyine adhineemmo gede yannanke qixxeesine e'e adhate qixxaanbo.

Kone la'ankenni lowo geeshsha ederameemmoha ikkikkinni uyine ka'ne lowore adhate qixaawa manna baallaho hasiisano.

dubbu lateshsha yineemo woyiti dubbu addi addi haqqenni haqqe gamba yite duunante heedhanno dargaati yaate

hattono konne umiha uyiinara fajjinoonnihu bire umiha giltsete maganu qoomamunni guditi isiraeelete maganu fajje gatisino daafiraati.

onlinetenni hidhinayiinna hiramayii dooga lowo geesha mannu saate fushshanninna yanna fushshanni harate woxe fushira ikkikkinni haranchu garinni dhaadanno dhadoosheeti

Inshuuraanse togoo kaa'lo afidhuha ikkiro mannu baalunku loosanno looso yannasi agadhe garunina danunni inshuuraanse eatenni loosa hasiissanosi.

kuni woxi hasiisanno anna lowo kaa'lo maganu minira aannoha ikkiro daafira konne woxe garunni amada hasiissanno.

dubboho yaa dubbu saadara minensaati yaate dubbu saada galtannowat heedhannowaati fooliishidhannowaati dubbu saadara mineho

Hattono minenike qalanittanno saada gidsonni umo qalamiha maganu minira ikkano daafira mannu konni garinni umo qalamiha maganoho aa hasiisanno

manchu ammannihu gedensoonni maganu minira uyiinanniha yanna yannatenni afa hasiissanno konni daafira aa danchate.

ayee manchino amma'note mini giddo heerannoha ikkiro uyiine adhinanni gara rosanna afa lowo geeshsha hasiissannosite yaate.

Xibbe gamba assineemmoha ikkiro loonsoommohu giddonni tone anga Maganu minite yaate.

inshuuraanse kuri baala assatenni dano iillitino manchi loosisiwiinni woy assaano assooti wayichinni fule dano iillitino yee ba annokki gede kaa'litanno uurriinshaao

kuni amma'note mini woxeeti yineemmohu woxi mannu minisinni afirannohunni umihanna umiha maganu minira ikkannoha aannohunniiti.

Mini giddo afamanno uduuneeti yineemmo woyite barcimu minu giddo afamanno uduunichooti isino ofollinammora loosannohonna ofollate kaa"lanonke.

Buuro calla ikkikkinni burbuxxuno adote giddonni fulanno tini ado burbuxxonna buuro fulatenni lowo geeshsha horo uuyitanno.

kuni dubbu mulla sammi yee hee'rannowa ikkikkinni mootumma addi addi seera fuushshite agaranna konne seerunninna budunni qoro pisiisa hasiissan

mini giddo horonisinemmo uddunichoti yinemmo woyite Lawishshaho anigga haashinemmo saayine mini giddo horonisinemmo uddunichoti iseno mininikera wayi higganokki gede kaalittanno

kuni biirote horonsi'neemmohu biiro mootummannita ikkito addi addi biirora horonsi'neemo woyite biirote horora lowo beeshsha kaa'lo aannonke uduunnicho biirote uduunnichooti yineemmo.

onilayinete hidhanna hira yineemmo wote mittu manchi wole darga heere kaeentinni hidhanno manchi dayiikkinni hidhannore soyaate yaate.

ayeno kunni daddalo dadda'le tirfi'ratenna addi addi looso loosate ka annowa ikkiro kunni daddalinni lowo geeshsha afi'ranno

Konne dubbo aggarate baalunikku qeechannike fulanna dubbu kageeshshi geeshi horo aanonikeha ikkino daafira dubbo garrunni amadda hasisannonike

uduunne konne darga uyine dancha darga woranna danchu garinni horonsira lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira hasiisanno garinni horonsira noonke

ado roorenkanni afi'neemmohu lalu wiinniiti lalu lowo ado aatenni loworicho asse kaa'la noonke konninni ado afi'neemmohu lalu wiinniiti yaate

dubbu baatto mooltannokki gede baatto diwe baatto arrishshu gane mooshshannokki gede baatto caalsino caaleeti yaate

xaa yanna garinni baalunku manni onlinetenni hidhironna hiramiha ikkiro gobbate lowo geeshsha soorro daggannonna lopho heedhanno yaate.

Ado amanidemo uddunichi woyi adotte uyinemmo darggi lowo geesha hasisanohanna lowo geesha kaalanno darigga ikka hasisanoketa anife buuxa hasisanno

konne kaameela hidhihu gedensoonni ga'a miteekkite dano xaaddeenna qaameelu kuri giirameenna woy manna sheenna dano ba"annokki gede woxe konne cufate dhaafira worroonniho

Konne looso loosa lowo geesha gobbate kaa'lo uyittano Dana ikkino daafira gobba konni loosini Gotti yaa hasisanno

Qulaawu qaali giddo hanni ani ee'monekkita afinannina noo'neha anera hasiisanno garinni uuyitine kaineenitinni foniqolitine la"e"e yine boreesinoonni

Konne woxe hiitto assinanniya yiniha ikkiro woyi gamba assinonni woxxinni addi addi coye qixxeessine loonsanni.

kunni garinni aye maanchino tenne ayyo horonsi'ra tenni addi addi looso loosanna konne noa dubbo garunni amadaa hasiissannosi

ado tenne xuudhineemmo woy saadate waanni gaajjineemmohu saadate woy siitu qalaminohu qananna gattinota woy mitto ragiido siitu qaniha ikkiro mitto xuudhatenni afi'neemo

maganu minira konne woxe uyiineemmokkiha ikkine honqooqicha mancho ikkineeemmoha ikkiro afi'neemmori lowori gatannonke.

gobbayidi daddalo yineemmo woyite gibbate gobbaanni daddallanni daddalooti kuni daddali lowo geeshsha lowo wolqa xa'mannohonna lowo wolqani daddallanni daddalooti

aye manchino tenne aye e adhate daawira yannasi horonsi're garunninna hasiisanno garinne aannoha ikkiro maganu wayichinni elto aqiranno

koye daafira anshuraanse manchi beettira qixxaabbe shiqqinota baalu manni bebbeehe adhe kaeentinni woxunni fannota ikkitanno yaate.

qaaqulleho calka ikkikkini lowiddaannu geeru manni lophanno woyite kokkensa sagale ado nookkiha dirrisse diaffanno konni daafira ado horonsira

Maganu mine konni woxinni assi'nanniri giddo umihunna bayiru wongeellaho yine ka'neentinni konne woxe fushshine sonkanni.

kuni biirote loonseemmo uduunnichi addi adi kaa'lora konne biirote assinanneemmo coyi injaannonna addi addi looso loonseemmo wote lowo kaa'lo aatenni kaa'lannonkeho.

kuni onilayinete loonsannihu woyi hidhinannihu hirate dani lowo geeshsha kaa'lo aanno daddalu danaati yaate.

kuni amma'note mini woxi gamba yaannohu addi addi eo afiranno manni maganoho galata shiqishirate aanno womaashshaati

AManote mini giddo ganba yaanori addini amanote mine eano manni callu ganba assano woxeeti yaate

kunni maganu mini fayinaansinni maganu mine injaanno garinni hasiisanno mine minne looso loonsanni yaate konne woxinni

mitte dano iilitara albaanni addi addi woxe mannu ledo gamba assi'ratenni konne dano iilitu manchira konne wote aatenni tenne danosi cunfanno

adote uuneemmo dargi wolu darginni roore xalalaanna hinjiino darga ikkinowa ikka hasiissanno ado saadata giddonni waajjo co'itte fultinoti huna dasiissanno.

Kuri maaqqete hasiisanori addi addi coye qixxeesanna addi addire assa addi addi garinni amada lowo geeshsha kaa'lo uuyiitanota ikkitino daafira konni garinni qadiindanni horoonsi'no.

konni garinni konne daddalo daddalanna lowo geesha kunni daddalira fule leella dagate lopho qixxeessitanno dooggaati yaate.

Tene onlinetenni dikki'nanni dikkoti yineemmo woyte tene dikkora hidhanonna hiranohu xaadotenni woyi albana alba laukkinni hirantano doogoti.

amma'note fayiinaanse mine yineemmo wote amma'note mine eanno manni gamba assanno woxeeti yaate.

Kuni amma'note giddo gamba yaanno woxi hattenne amma'note mine eano manni gamba assanno woyi aanno woxeeti yaate.

mitte gobbara noose woxi mageeshshi geeshsha ole gobbahunni lido taalannorronna mageeshshi wolqa hirate afi'rinoro anfanni doogo tenne woxu soorrooti yinanni yaate

roorenkanni xaa yannara ilama batidhino daafira konne dubbo dolte baatto halashshirate daafira yite dola heddanno kayiinni di garaho.

Tenne onlayinete horonsi'ninanni hiranna hidhate mereero aye manchino qariweelo yanna hunikkinni hiranninna hidhanni afamanno doogooti

konni woxinni umo maganu mine dancha hasiisanno looso loonsanni qixxeessinannire addi addire maganu minira woyyannoricho loonsanni.

kuni dubbu gaadho giddo dubbu moolle daggannokki gede gordo qufisatenni moolle hoolate lowo geeshsha kaa'lanno haqqaati.

Togoo ikkito lowo geeshsha Albi yannara gobbaadi gobbuwara ikkitanni dagginoha nafa ikkiro xa tenne gobbara muli yannalla dagge noote.

mitte gobba ayi garinnino konne onilaanete hiranna hidha hanaffannoha ikkiro tini gobba lophoseha seera leellishshino yaa danddiinanni

Kuni foolineemmo diilallo insa giddonni fultanota ninke giddora qole e"esatenni dubbu lowo geesha horo aannonkeho yaate.

ado mannaho lowo kaa'lo uyitanno mitte sagalete gaamootina lowo horo uyitanno sagaleeti yaate

tini onilayinetenni hirammanninna hidhinanni doogga lowo geeshsha hasiissinotenna mannu baalunku biddi yee hidhara qixxaawe noote.

konni daafira uyiine ka'neentinni adhineemmo wolqa hasiissanonketa baalunku anfoommo gede ikkine yaate kunni daafir.

konne amma'note mini fayinaanse manna ati hakkeeshsha abbi ati hakkeeshsha abbi ati hakkoye uyii yineenna ikkikkinni umisinni umisi fajjonni mannu maganoho aanno woteeti

mannu afirannohunni tonnunni mitte anga maganu minira aatenni lowo elto lowore adhe minisira higanno.

kuri gobbaati daddalooti yineemmohu addi addi daddaro daddalatenni mannu hinjeenna biife daddalo hasiisanno garinni daddalatenna daddaloo hasiisanno doogu aana uurrate

maganu minira uyiiniha ikkiro gantorichi latanno woy lede kaeentinni injaannonna woyyanno gede ikkanno ikkinina horontanni badhera dihiganno.

Hattono kuni woxi ama'note giddo addi addi huuro aano uduune amanasiine hidhittara hasiisuro woyi hasidhuro kone woxe horonsidhano.

Gobba konne addi addiha onlinete looso loosannoha ikkiro gobbate lopho lowo geesha leelitanno yaate

kuni woxi hasiisannoha ikki geeshsha ayee manchino amadannoha ikki wote umisi woxinni ledo karsiisamikkinni amada hasiissanno.

mini giddo horonsi'neemmo uduunnichooti yineemmo woyete mini giddo gooriinummaha ikkiro waa angeemmo bircikqooti yaate isino agate kaa'litannonke.

mite mite gobbara mannu ado xuure ka"eentinni saate wayichinni ado haa're maaqqe qadiidannokkiha sammi yee ado te"ee adote aana te"ee te"ee aana worannoha ikkiro hatti maaqqe ayirichirinni roore bobbanno

Mittu mittu manni saadate giddoni ado xuure coitto comitanotta haare kae'enitini woranno uddunichi ba'atteni adonniti nyamo ba'anni leelittano

Kuni daddali lowo geeshsha seesanoha ikki geeshsha mannu baalunku hasiisano garinni daddalla hasiisano.

adoo saadatewiinni afi'neemmoti iibbadote yineenna xuurre ka'neentinni abbine woy saate wiinni gaachine woy xuurre ka'neentinni abbineemmo woyiite iibbitanni noote iibbadote